Irembo rire rire ritukura ry' icuma, uruzitiro gw' ubatswe mumatafari hasizeko isima hariko ivyuma biriko ibintu bimeze nk'amahwa bishobora gucumita umusuma aje kwiba igiti kirekire cane c'ivoka c'amashami mare mare.

Itongo ritubatse ririmwo ivyatsi vyinshi, harimwo n'ibigori, amazu menshi ageretswe , asize amarangi meza meza: ay'urwatsi, ay'ubururu, ayera asakajwe amabati ya kijambere ayatukura, ay'ubururu n'ayandi atagira amabati.

Imisozi miremire cane ibereye ijisho iteye igomwe iriko ibiterwa bitandukanye ; ibigori, amavoka n'izindi mboga zigiye zitandukanye n'ibindi biti vyishi birebire vyamashami maremare haciyemwo n'amabarabara.

Turabona ahantu hameze nk'akayira hari ibiti vyumye hasi bagiye baraca, harahagaze n'imodoka nziza y'amabara yera, hirya hakikujwe n'imirima myiza cane rwose w'ibigori, hirya hariyo n'ibiti vyiza cane rwose birebire vy'ibigazi bibireye ijisho.

Impene nziza zitatu ziriko zirarisha ivyatsi bisa neza bitotahaye, umuntu ariko arazigaburira yambaye umupira w'irabura afise umufuko w'urwatsi rutoto mu ntoki. Indaro zazo zubatswe mu mbaho nziza cane ziteyigomwe.

Inka nziza cane zibereye ijisho zivyibushe namahembe maremare zitashe mukibandahori zaco, cubatswe muvyuma bitukura nivyubururu harimwo nibiti ziherekejwe numwungere wazo yambaye ishati yamaboko maremare.

Ibarabara ry'ivu, imirima myiza cane rwose, y'ibigori iberye ijisho, iteye igomwe. Umuntu ashobora kubirya nk'intete canke akayisyesha agakuramwo ifu agafungura ubugari. Ibigazi vyiza birebire bibereye ijisho, umuntu ashobora gukuramwo amamesa.

Ikiraro ciza cane gose giteye igomwe kibereye ijisho, abantu bagicako atabwoba kuko cubatswe mu bikoresho vya kijambere. Imisozi iriko ibiti vyiza cane vy'amashami mare mare bire bire gose biteye igomwe.

Imisozi myiza cane gose ibereye ijisho iriko ibiti vyiza cane bitotahaye vy' ivyatsi bibisi, amabarabara agenda azunguruka agabura imirima yo haruguru niyo hepfo amazu asakajwe amabati ya kijambere abantu babamwo.

Turabona ibarabara n’umuntu arihagazemwo yambaye umupira utukura n’ipikipiki ihagazeho yicayeko umuntu ayitwara, turabona impango nziza zitukura n’amazu meza ya gasekubuye ariko amabati, turabona umurima mwiza w’ibigori utotahahe, turabona ibicafu bagiye barata musi y’igiti kiri muri uwo murima.

Ifi iriko itekwa mw'ipanu irimwo nutuvuta duke cane tuyifasha kudafata hasi ikaba itanguye kuzana amabara yirabura n'ayumuhondo vyerekanako itanguye gusha , bakaba bayitetse yose ar'umutumba ntibiriwe barayicamwo ibice .

Ubwato bwinshi buhagaze ku kiyaga harimwo n'abarovyi bariko barashiramwo ibiti bakoresha mu gusoza ubwato, ku kiyaga turabona ivyatsi vyinshi vy'urwatsi rutoto, turabona ko abarovyi bambaye ubupira bwera n'ubwirabura n'amabutura yirabura n'ayandi atukura.

Itongo rinini cane ribereye ijisho ririmwo ibiti vyinshi vy'ibitoke vy' amashami mare mare hateyemwo n’ibindi bitegwa bazitije ibiti vy' amahwa kugira ngo barinde ibikoko kuza kwona hariho n' ibindi vyatsi biri kuruhande vyumye.

Itongo rinini cane ribereye ijisho ririmwo ibiti vyinshi vy'imikaratusi bakunze gukuramwo amakara yo gutekesha, hasi hari ivyatsi vyumye n'ibindi bigitotahaye ibikoko bishobora kurisha, ibitoke vy'amashami maremare.

Intama nyinshi ziriko zirarisha ubwatsi bwumye hanze mukigo. Inzu nziza cane rwose asakaje amabati ya kijambere atukura, isize isima. Ibitoke vyiza cane rwose bibereye ijisho bitotahaye bigeze gucibwa. Inzu nziza yubatswe amatafari y'ivyondo, hariko n'ibiti isakaje amabati ya kijambere.

Ibiti vyinshi vy'imikaratusi, impande yaho hari abantu bicayeho bambaye impuzu zitukura n'izera, hirya yaho hariho inzu yubatswe n'amatafari iriko amabati yera, hariho n'utwatsi twiza dutotahaye t'urwatsi rutoto, n'umuntu yambaye ikirato c'ubururu.

Mama muco na mama buntu bavuye kurima mumwonga bafise amasuka kubitugu, bambaye ibitambara bitukura kumutwe, bambaye ibitenge, bafise udufuko muminwe, bariko baca munzira y' ikirundi ahari ibiti vyinshi bigororotse vy' amashami mare mare.

Abantu batatu bafise imifuko irimwo ibiharage vyinshi, n'ibindi vyanikiye ku mahema kugira biceko akayaga, imirima myinshi y'ibitoki bigiye bisa neza, n'ibigori, n'ibindi bitegwa bitandukanye, igisagara kiriko amazu meza asakajwe amabati ya kijambere atukura.

Umurima mwiza cane gose, uteye igomwe ubereye ijisho w'itomati ,n'abantu bariko barasoroma, harimwo itomate zihiye n'izindi zitarasha , izihiye n'iziz zitukura, izitarasha n'izi zisa n'urwatsi rutoto ,abantu bariko barazisoroma kugirango bace bagenda kuzifungura.

Imyumbati myinshi bagiheza gusoroma, umuntu ashobora kuyifungura yonyene canke bakayisya ikavamwo ubufu umuntu agashobora gufungura ubugari. Imeza nziza yubatswe mu mbaho iteretseko ibintu, ibido y'amabara y'umuhondo urashobora gushiramwo amazi.

Umurima mwiza cane w’ikawa ubereye ijisho abigeme bariko bayamurira mu duseke tujishijwe . Ikawa umuntu ashobora kunywa nk’icayi irafasha cane ku mutwe mu gihe urushe canje ufise itiro ariko ufise akazi kenshi udashobora guhagarika.

Mama Muco ari mu murima ariko arimbura ikaroti, afise isuka mu ntoke yambaye agapira gatukura n’igitambara ku mutwe, n’igitenge. Inyuma yiwe hari imisozi myiza cane iteye igomwe iriko ibiti vyiza gose bigororotse bibereye ijisho.

Ma mabutoyi na butoyi n'ababanyi babo benshi baje kurima ku musozi amabarabara amatomato ashara gucamwe kinga canke pikipiki agenda aragabura imirimo yo harguro niyo hepfu ibiti vyinshi vyiza birebire bibereye ijisho.

Umurima mwiza cane ubereye ijisho, uteye igomwe, w'ibigori. Umuntu ashobora kuvyotsa, canke akabisyesha bikavamwo ifu umuntu agafungura ubugari. Inzu nziza zisakajwe amabati ya kijambere, zisize irangi ryera, zubatswe mu matafari.

Impene nyinshi ziri mu ruzitiro rubakishijwe imishinge n'ibiti zimwe ziraryamye hasi ziriko ziraruhuka izindi ziriko zirarishe ubwatsi bumwe burumye uwundi busa n'ubwatsi rutoto aho hantu ziri hasa na ho kwororerwa ibitungwa.

Mama bukuru na papa bukuru bariko bagaburira impene zabo ziri mu ndaro hazitijwe ibiti vyiza. Indobo itukura irimwo amazi bakaraba hageze gufungura canke gukora ibindi bikorwa bitandukanye. Ibido y’umuhondo nayo yoba irimwo amazi bakoresha.

Ingurube zinshi z'amabara yera zikiri zito bita ibibuguru, ziri mu kigangara cazo. Umuntu ariko arazigaburira yambaye umupira yirabura n'ipantaro yirabura, afise igisahani c'umuhondo kirimwo ituruto ariko araziha. Kuko nico zifungura.

Inka nziza ivyibushe ibereye ijisho y'amabara yera, nayirabura iri mu kibandari cayo cubatswe mu biti hasi hari ivyatsi vyumye n'ibindi bigitotahaye vy'urwatsi rubisi n'ibindi biti vyinshi birebire vyam'amashami maremare.